Endhoki nga enho eri ku kimuli, endhoki endhoki ndhirugavu era nga erimu enkulunuze endheru, endhoki enho eriku ebiviri viri era nga endhoki enhonerinku kimuli ekifanana obulungi era endhoki enho eriku amaghagha.

Engudho edhaganhanha era nga engudho dhino dhakolansi kungudho dhino kuliku emotoka edhiri kutambuliraku era nga kumbali okwengudho dhino kuliku amayumba.

Ekigogo, ekigogo kinho kiliku endhagala, endhagala dhino dha langi ya kilagala nga aye era ghano ghaligho ebigogo ebindhi nga biligho bingi. Ebigogo binho bibala amatoke ge tulya nga emere.

Abaghala nga banho bali ku naikonto ela nga omughala mulala ali kusundha nga oghundhi ayemeleile. Naikonto enho eliku ebidhomola, ela nga kumbali kuliku ensiko.

Elyato liri seyeya kumaadhi, elyato lino liriku ekigoye era nga elyato lino liri lyonka, elyato lino liri kunhandha enhenhe era nga elyato lino lityaimeku abantu, kumbali wano ghaligho emiti.

Enkembo era enkembo enho gheri erigho yonka, enkembo enho ndhirugavu era nga kumbali kwayo kuliku emiti era nga omusana guli kwaka gho enkembo eyo gheri.

Ebisolo ebyo mu maadhi nga binho byetebbwa hipopotamasi nga era ebisolo binho ghanho bili mu maadhi era nga biligho bingi, ebisolo binho bya bulabe eri omuntu era nga omuntu bisobola oku mukuza yuza bya mulya.

Olusozi nga ghangulu gh'olusozi luno ghaligho ebintu ebyeru ebiri oti muzira, era nga kuluserengeto olw'olusozi luno kuliku amayumba agaazimbibwaku. Ghansi ogh'olusozi luno ghaligho omwiga nga era guno gulimu amaadhi.

Ebizimbe, era nga ebizimbe binho ekirala kubyo kiriku ekigambo foti bbeti era ekirala kiriku amabaati amakaire, emberi oghe kizimbe kiriku foti bbeti ghaligho piki piki nha kagaali era nga ebizimbe binho biri kumbali kwalugudho lwa kolansi ghangulu eriyo ghaya edhamasanyalaze edhili bitayo.

Omusaadha agemye ekipande era nga ono ayambaire saati ndhirugavu omusaadha ono ayemeleire ghano nga era einhuma ghe eliyo abantu abandhi bangyi inho bano bemeleire gholuguudo lwa kolansi

Abakazi nga banho bangi, abakazi banho nga balinha ebintu byebasibye ku mitwe gyaibwe. ela nga abakazi banho bambaile ebinhele mu nkoto. Abakazi banho bali kuseka ela nga basanhufu, ela nga abakazi banho babeese abaana.

Omukazi nga onho ali mukatale ake binhoni nga era ghano ghaligho ebinhonhi ebye ndhaghulo ebili mu busero, ghano ghaligho enkoko era nga einhuma ghe eriyo obu pikipiki era nga ghanho ghaligho omusaadha eyesiile ku pikipiki.

Omusadha ali kwokya amatafari nga era ono amaze okukumamu mu tanulu ye. Omusadha ono atyaime ghano yenka era nga yewumbye, omusadha ono atyaime kunku.

Abaana abato nga banho balinze enho, abaana banho batyaime ku ntebe dhaibwe era nga omwaana ali ghagati agemye ku mutwe gwe, banho baliku amaiso abiri abiri era nga omwaana ali ghagati ayambaire esaati endheru ali ku mukonho ogulya ayambaire esaati emyufu.

Endhoki enhingi nga era endhoki dhino dhe kunganhiza ghalala. Kumbali kwe ndhoki dhino kuliku akati era nga akati kanho ka kisitaka, endhoki dhino dhiliku amaghagha era nga ghambali ghe dhoki dhino ghaligho obumuli muli.

Ente nga enho eriku amaiga amaghanvu, ente enho eriku ebigere binha era nga eriku omukira, ente enho erinhuma ghakayumba ekembagho nga era akayumba kanho kalangi eyabbulu, akayumba kanho kaserekebwa nhabaati.

Enguudho ennhingi, ela enguudho dhino dhiila mu ndhuyi edh'endhaghulo. Enguudho dhino dhiliku mmotoka edhili kudhilumukilaku. Ela nga emmotoka dhili kwila mu ndhuyi edh'endhaghulo. Enguudho edhindhi dhili ghangulu ghe dhindhi.